Vana vedu vadodori vanosiso kuenda kuzvikora kunotamba nevamweni kundoaraidza nevamweni veitofundawo zvimweni zviro kudzidziswa kureketa kuemba nekugara nevamwe zvakanaka.

Vana vadodori vasati vasvika mazera ekuenda kuzvikora zvimweni vanokurudzirwa kuti vaendewo muzvikora zviri pasinde kunobatana nevamwe pakudzidza.

Tinode kubonga veshe vanobetsera vane masangano akazvimiririra nevane zvikwanisiro, vanobetsera vana vedu vechikora nekuvapa chikafu kuti varye vari kuchikora.

Tinotenda vedanho rezvidzidzo avo vanoramba vakavandudza zvikamuri zvedzidzo zvekuti vana vafundire vari mumamphatso kuita vasarohwa nechando kana nemhepo munguva dzemhepo.

Zvikora zvedu zvepashi zvowanikwawo zvechikurudzirwa kuti avo vakafunda nezvazvo vanenge vane zvikwanisiro zvavo vadetsere hurumende nekuzvivaka kuti zvikwanise kuwanda.

Zvedu zvepashi zvinokurudzirwawo zvinenge zvichidzidzisa ana mabasa emaoko kuitira kuti vodzokera mumakanyi vakwanise kudetserera vabereki vavo apa neapo pavanenge veida kudetsererwa.

Zvikora zvedu zvepashi zvinofundisawo zviro zvakasiyana siyana kune vana vanenge vaendeyo vana vanofanirwa kudzidza veiona vadzidzisi ngavatsvake zvikwanisiro .

Zvikora zvepashi zvinowanikwa zviri muntaraunda zvinofanirwa kuvakwa nenzira inobvumirwa ngehurumende. Vamweni vakufundisa vana pashi pembuti.

Zvidzidzo zvepashi zvinokurudzirwa kuti wo zvive nezvidzidzo zvakasiyana siyana kuti zvipe mwana hwaro yekuziva basa raachaea kuzoita akura kuitira kuti atosana eifunda zvifundo zvakona.

Kuti nharawunda ibudirire , inenge inevantu vanenge vakafunda. Vantu vakafunda vanenge vakavhurika ndxondo. Zvinokurudzirwa kuti mundarawunda yeshe vantu vabatane vaone kuti mwana weshe ayenda here kuchikora.

Dzidzo dzepashi dzinokurudzirwa kuti zvivakwe zvakanaka zvinoenderana nevana vachauyapo kuitira kuti vadzidze zvakanaka.

Mundu weshe unokuridzirwa kuti aendese mwana wake kuchikora nekuti kuchikora akungofundwi zvemabhuku chete kunokwanisawo kunofundwa kuti mwana akwanise ku kusimbisa mabhonzo ake uye kutamba nevamweni

Zvikora zvedu zve pashi zviri ku kurudzirwa kuti zvivevo ne zvipfeko zvaka fanana zvisinga nesi mubereki kuwana kuitira kuti vana vafunde vaka fanana.

Zvidzidzo zvepashi zvinokurudzirwa kuti zvinge zvine mvura yakachena yekuti vana wanenge wari pachikora wakwanise kumwa kana kugeza maoko wachinge wabva kuchimbuzi.

Zvikora zveoashi zvinokurudzirwa kuti mwana weshe akwanise kuhanira kunyazi haana muduso wekudusa pachikora apapo.

Muzvikora medu vadzidzisi ndivo mbambo dzedzidzo yakhona tinokurudzira kuti nehurumende yavapawo muduso wakati kurei kuti vashande vachishandisa ruzivo rwawo vakadakara .

Tinodawo kuti dzidzo yedu yepashi iwandudzwe ikwanise kuti mwana akwanise kubva pachikoro ichocho chepashi akutova nemabasawo aanokwanisa kuita kana kunasira wo zvimwe zviro.

Zvidzidzo zve pashi zvino kurudzirwa kuti zvisa isa muduso pa zvikora asi zvive nezviro zvazvino itawo zvino unza mare pa chikora kuitira kuti vana vauye mahala.

Vantu vanoendesa vana vavo kuzvidzidzo zvepashi vano kuridzirwa kuti vatenge mabhuku kuti vana vave vano verenga kana vari kumumamizi kwavo.

Vana vanofunda zvidzidzo zvepashi vanokurudzirwa kuti vasaendeswr kuzvikora zviri kuretu vakwanise kuenda kuzvikora zviri muntaraunda mavo kuti vasahamba mumango wakareba maningi.

Zvidzidzo zvepashi zvinodzidzwa nevana vanenge vachiri nenjere vanode kudetserwa nemubereki namudzidzisi zvinodzidziswawo mwana eiona zvaanenge achida kuverenga.

Zvidzidzo zvepasi zvinofundisawo wana nezvepasi rese kuti vakure weiziwa zvinoitika munyika dzimweni kutira kuti wazowawo nesarudzo yekuzoenda kubanze kwenyika.

Zvikoro zvedu zvepashi zvinokurudzirwawo kuti zvive nepekuti vana vatambire veitserendenda kana vechinge vambodzidza kuti pavanonzi vambonozorora vave vanosimbisa mabhonzo avo

Zvidzidzo zve pashi zvino kurudzirwa kuti daiwo zvabvisa muduso kana kuisa muduso mudoko kuitira kuti mwana wese ange achi enda kuno funda.

Tinokurudzirwa sevanamai naanababa kuti tidetsere vana vedu muzvidzidzo zvavo zvavanenge vachiita pashi. Nekuti ndiyo hwaro yekuti vakwanise kuerenga nekunyora kuti vazoenderere mberi.

Tinokurudzirwa kuti tive tinoendesa vana vedu kuzvikora zviri pasinde, kunyanya nyanya avo vana vanenge veyifunda pazvidzidzo zvepashi, kuitira kuti vasaremba nemimango yakareba.

Vana vanoende muzvikora zvepashi vanosiso kupuwawo zvihlayo zvinoenderana nezera ravo kuti vakwanise kugara zvakanaka nekunyora zvinooneka.

Tokurudzira kuti vana vadodori vanoenda kuzvikora zvepashi ,vawanirwewo pekudzidzira pakanaka uye vapuwewo zvihlayo zvinoenderana nezera ravo .Vachipuhwawo zvekudya kana vakuzvikora.

Tine vanthu vanovakabzvikora zvavo vachikwanisawo kuvandudza zviri mukati kuitira kuti vana vafunde vane pekugara nepekunyorera izvi zvinokurudzirwawo muzvikora zvehurumende.

Zvikora zvedu zvepadera nezvepadera dera ndizvo zvine hwaro hwekufundisa mwana kuti anoda kuzoitei muzuva remangwana zvinokurudzirwa kuti mwana weshe apuwe mukana wekuzvienda.

Zvikora zvedu zvepadera nezvepadera-dera zvirikuita zvichivandudzwa kuti pese pazviri zvive nefundo inofundisa vantu zvemabasa emaoko, kuti vana vakawanda vaendeyo iyoyo vazozviitirawo zvimakambani zvavo.

Zvidzidzo zvepadera nezvepadera-dera ,zviri kunzi ngazvifambidzane, zveipanana ruzivo nezvedzidzo inenge ichiitwa pashi, kuitira kuti pavanozoenda padera vange veipfuudzirana zvichifambirana.

Zvidzidzo zvepa dera dera nezvepadera zvinovandudzwa nemuzvidzidzo mazvo, kuyitira kuti zvidetsere mwana kuti abva apapo ange okwanisa kuyita mabasa emawoko.

Zvidzidzo zvepa dera nezve padera dera zvakazovandudzwa dzidzo yazvinopa kuvadzidzi vanenge vauya kuzofunda zvokwanisawo kuvafundisa mabasa emaoko kuitira kuti pavanoenda munyika vanodetsereka.

Tinokurudzirwa kutsigira vana vedu kana vachinge voenda kuzvikora zvepadera kuita kuti vafunde, vawane ruzivo runozovaendesa kuzvikora zvepadera dera kuti vazobveyo vachiwana mabasa avo kana kuzvitangira zvavo.

Tinokurudzira vana vedu kuti vakwanisewo kuenda kuzvidzidzo zvepadera nedera derapo kuti vavewo nyanzvi dzokugadzadzira zviro zvakafanana nekutora mitombo yechiantu oivandudza yova maphirizi.

Zvikora zvedu zvepadera nezvepadera dera zvinowanikwa zveiendewa nevana vedu vanenge vari vechidiki. Tinokurudzira kuti vafundiswewo kuti vakwanise kudzimiririra vega veidzitsvakira mabasa avo.

Zvidzidzo zvepadera nezvepadera dera zvinofundiswa vana veikombidzwa zvivhiti vhiti kumadziro mudzidzisi eivadzidzisa veitoona.

Zvidzidzo zvepadera nezvepadera apo zvinoonekwa zveyi vandudzwawo zvekwanisa kushandisa zvivhiti vhiti kuti vana vafunde veizviona umwe umwe ane chake.

Vekuzvidzidzo zvepadera nepadera dera vokwanisawo kushandisa midziyo inoita kune zvemagetsi ngekunasira zviro vachiri pachikora.

Zvikora zvedu zvepadera dera nezvepadera zvirikuvandudzwa vana vaikwanisa kushandisa zvivhiti vhiti kuerenga nekutsvaka ruzivo pakuita zvidzidzo zvavo.

Zvidzidzo zvepa dera ne padera po zvino kwanisa kuitwa ne mwana weshe kunyazi ijaha kana ndombi basa mazuva ano aricha keti kuti muntu rudzii.

Tinoda kutenda hurumende irikuramba yeiungani ichivandudza zvidzidzo zvepadera kuitira kuti vana vaonewo zvekushandisa .Inoisawo muzvikora zvivhitivhiti zvekuti vana vafunde .

Vana vanoenda kuzvifundo zvepadera vanokurudzirwa kunyanyo kushandisa pfungwa dzavo nekuningirawo kuti paachaenda kuchikoro chepadera-dera anoda kunoita zvidzidzo zvipi, zvinomuitisa basa ripi.

Zvikora zvedu zvepadera zvinovandunzwa, kuitira kuti mwana weshe akwanise kubveyo akuziya mabasa emaoko ,kuti azodetsereka muupenyu hwake.

Zvidzidzo zvepadera vehurumende vakazvivandudza kuti zvikwanise kufundisawo mabasa emaoko kuvana vanenge vauya kuzoita zvifundo .

Kuwandawo koyita zvikoro mundaraunda, kunokurudzira muntu wese kuti atowona kuti dzidzo ndiyo upenyu, vana veshe vanokurudzirwa kuti vayende kuzvikora vanofunda.

Zvidzidzo zvepadera zvinoitwa nemwana anenge apedza zvidzidzo zvepashi zvinokurudzirwa kuti mwana weshe abva kuchidzidzo zvepashi akwanisewo kuenda kunofunda zvifundo zvepadera.

Zvidzidzo zvepadera zvinokurudzirwawo kuti zvitore mwana weshe wabva kuzvidzidzo zvepashi kuti zvikwanise kumufundisa zvinoenderana nenjere dzaanenge ainadzo kuti adetsereke muupenyu.

Hurumende yokurudzira vantu vane zvikwanisiro zvavo nemapepa avo kuti ikwanise kubetserwa pakuvaka zvikora zvepadera kuitira kuti vantu vawane mukana wokusarudza zvavanoda.

Zvidzidzo zvepadera zviri kukurudzirwa kuti muzvikoramo. Muvanike imba inogara mabhuku ekuti vana vaende vanobetsereka panguva dzavo vachitsvaka ruzivo.

Zvidzidzo zvepadera zvepadera zvinokwanisa kuwanikwawo muntaraunda yeveruzhinji kuitira kuti vantu vana vasahamba mumango wakareba veienda kuzvikora.

Zvikora zvepadera zvinovawo zvinokurudzira vana kuti vakwanise kushandisa zvipo zvavo kuitira kuti vawane zvekuzoita mukati meupenyu kana akundikana zvemabhuku.

Zvokora zvepadera-dera zvinowanikwa zviri zvishoma mukati menyika muno, vamweni vana vanotobuda kunze kwenyika kuenda kunofundira zvavachade kuzoita muupenyu zvinovaomera vabereki panyaya dzemare.

Zvikora zvepadera dera zvakakosha mukati mehupenyu hwemuntu nekuti ndizvo zvikora zvinopaharo rwebasa richada kuzoita muntu.

Vanoita nezvezvikora zvepaderadeta vanozvivandudza kuitira kuti vamweni vana vanobva kuretu vaone pekugara uye vafunde vakasununduka vasina zvinovanesa.

Zvidzidzo zvedu zvepadera, tinozvikurudzirawo kuti zvive nezvinyorwa zvazvinonyorwa zvinoyeuka avo vanenge vakambofunda vakanyorawo zvinyorwa zvavo, kuti vamwe vana vave neshungu yekuitawo izvozvo.

Zvikoro zvedu zvepadera zvinovandudzwa kutiwo zviwane michina yechizvinozvino pakufundisa vana vanenge vauya kuzofunda vana muzvinafundo vanokwanisa midziyo iyoyo kukwenenzvera fundo yavo.

Vanoita nezvefundo dzepadera-dera ,vari kidzivandudzawo, nekuvandudzawo zvimadziro zvayo, uye nekuvandudza michina dzekushandisamo, kuitira kuti vana vanoenda kunofunda naanamuzvinafundo vafunde zvakanaka.

Zvepaderadera zvidzidzo zvakanaka yaamho tinozvikurudzira kut hurumende dai yapindirawo ichipa vana atinoti masikorashipi vakwanisewo kufunda pachena.

Zvikora zvepadera-dera zviri kuwanikwa zvichiendwa nevana vashoma ngekuti muduso unodusweyo wakakwirira maningi zvekuti vamweni vabereki havauhaniri.

Tinoda kutenda hurumende yakazviona zvakasisira kuti zvikora zveshe zvepadera dera zvive nembatso dzinenge dzine mabhuku ekuti mwana wega wega anenge ada kuende kunotsvaka ruzivo netsvakurudzo dzake awane pekuenda pachikorapo.

Fundo yepadera dera inosiso kuhanirwa naani naani anenge ane chishuviro chekuenda ikoko kana achinge akunda zvisinei nekuva nezvikwanisiro.

Kuvaneruzivo chinhu chakanaka asi kana taenda kunotsvaka ruzivo kuzvikora zvepadera tinofanirwa kunogarawo mumhatso dzinoningirika dzisina kumanirikidzika

Zvikora zvepa dera dera zvinowanikwa z iri zvishomani munyika yedu uye zvinowanikwa kumadhorobha zvinopa vana vekuma ruzevha kuti vave nemukana mudoko doko wokuendawo ikoko tinokurudzirawo kuti zvihakwewo kumaruzevha.

Zvikora zvedu zvepadera -dera zvovandudzwa nehurumende . Zvotenderwa kuti vanhu vanenge vane masangano akazvimiririra akafanana neema chechi akwanisewo kuvaka zvikoro zvepadera-dera izvozvo.

Zvikoro zvedu zvepadera-dera zvinowanikwawo zvichivandudzwa kuti zviwane pokuti mwana anenge auya eibva kuretu eida kufunda apapo apuwe pekugara kuti adzidze akasununguka.

Vantu vanokurudzirwa kuti vaendese vana vavo kuzvidzidzo zvepadera dera kuti vana ava vanowana ruzivo rwekudetsera ndaraunda yenyika pachayo neruzivo rwaunenge wafunda.

Zvidzidzo zvepadera-dera zvinotoendiva nemwana anenge otoziya basa raanoda kunoita mukati mendaramo yake. Eindofundiswa otobvayo opinde munyika akuziya zvanoita.

Zvikora zvedu zvepadera dera zvirikukurudzirwawo kuti zvive zvino zvinodzidzisa vana nezveruzivo rwezvehutano kuitira kuti apo paanenge eyidzidza ange eyingwaririkawo pahutano hwake.

Zvikora zvepadera-dera zvakakoshera nyika nekuti ndiko kunobva vanhu vanenge vaa nehunyanzvi hwekuita mabasa. Zvinokurudzirwawo kuti zvive nezvikwanisiro kuti vana vafunde zvakanaka.

Zvikora zvepadera dera zvinokurudzirwawo kuti zviwande uye zviwepasinde kunzvimbo dzinogara vantu vendwuzhinji kuitira kuti vana vasaenda kunyika dzimweni kunotsvake ruzivo.

Zvakaongororwa zvikabvumirwana kuti mwana anoenda kuzvidzidzo zvepadera dera ange akakunda muzvidzidzo zvake zvepashi uye anofundira basa rinoenderana nezvidzidzo zva akakunda

Zvidzidzo zvepadera dera zvakakosha kana zvikapuwawo zvekushandisa zvakanaka kuitira kuti vana muzvina fundo vanodzidzsa vanenge vauya kuzofunda zvivaitire nyore.

Zvikora zvepadera-dera zvirikukurudzirwa kuti zvive nezvekushandisa zvakakwana kunyanya-nyanya imba inoita nezvemabhuku yekuti mwana anozvitsvakira ega ruzivo.

Vana vedu vanonozunngaira kunzvi.bo dzimweni vachangotanga kuenda kuzvikora zvepadera dera nekuti hazvisi kuwanikwa muntau dzavanogara tinokuridzira kuti zvikora zvikora zvepadera dera zviwandewo mumandau evantu.

Zvikora zvepadera zvakavandudzwa kuitira kuti mwana weshe anonga akunda muzvifundo zvake zvepashi aende anodzidzira basa raanenge achida kuzoita.

Zvikora zvedu zvepadera dera zvovandudzwawo nehurumende topawo kodzero kumwanasikana kuti akwanisewo kuenda kuzvikora izvozvo achinodzidzirawo mishando dzinoitwa nevana rume nokuti kudhaya vantu vaiti kune mabasa evanarume chete.

Zvikora zvedu zvepadera dera zvinofundisawo vana kusanganisa zviro nekunasirisa nasirisa zviro kuti votobva iyoyo vatova vantu vanenge vane ruzivo rwepadera dera rekukwanisa kunasirawo zviro.